Missile bolan issi akimey dhale pute boli qolishe betishe dees dhale meray qaseka c'lilo baqizaysa gidishe dhale mehene pute bola huphera duge qolishe desiko.

Tophiya kawo gidida woyko tophiya harya awa abiy ahimede giyo bitaney donen ayko wothid hasa'id eqides. Hesadeppe guye bagara tophiya bandiray kaqetid utides. Kata ayfeyka betes.

Gade giidon nam'u adeti katta ayfe zarishe de7osona ha katta sinta baggara waththa booray goyidi bishin guye baggara qaseka keththa ayfe kushshen oyqqi zeridi woyko lalidi diiza adeti bettosona.

Gaade giidon haththa ushon madizassa woyko dhalle qollon maddizayssa issi giita maakina beishe dettes ha maakkinazika qa haththeka ushessi dhalleka qassse puutetas qolloyaysakko hessaka hatta ushishe bess.

ayfen xeellanaselo7iza gade giddon yafanan yafanan diza badala pute beettessikko ha badala puuteya meray qasseka keehini cililokko heyssa be ashe de7ayssikko

Gade giddoni mitata ushshanas iri bukkontha giikko mitha ushshanas si haatta bu haathazi holla bookkiza hollay beettees. ha holla giddon qasseka haathti beettishe deesikko he haaththappe gaxaara qasseka mitta puthe de7eessikko.

Dumma dumma sohoni puutheti toketida ha puutheti qa yafaran yafarani mera ceelilo gididayssatakko itti dizayssay qasseka gitanne wolqaama addarashe woykko keeththi gaanas dandayettes.

issi asi gada giddoni dhale cacafishe puuteyoo go7iza guxxune meen nadan dumma dumma hargeti gelanadan go7iza dhale cacafishe beettishe de7eesekko he adde xale cacafi dayssa meray qas boottakko

Qoodan cora gidida asati gade giddon diza yafaran yafaran diza mitha puuthatu bolla dhale qolishe doosona ha dhaley qasseka dumma dumma harge puuthatu giddon gelennadan go7a immizayssakko.

Heedzdzu iqaara diza xale kkodhale be dhishe deyayssikko ha dhaley qasseka gade giddon tokkiza mita zereta si guxune kiizi meennaninne qasseka dumma dzumma qohoy gakkennadan keehi maaddes ha dhale iqa meray boottanne zo7okko.

Sanththe gade giddon uttidi sanththe kotakotid woyiko buli'id diza issi ade beyashe dayisiko iza santhe medhayi cililo gidishine xathani xathani gidida sanithe zerethako.

Medhon cililo gidida Qaye Woyko Kai benagey Ayfen gakida Min muzey betishe de'es Ha muziya Qaseka Canida makinayne harry betesi Makina hupheni issi adey eqis

Issi gade gidon issi yelaga nay betes hes qaseka gade gidon deiza dumma dumma puteta hate ushishe de'es hesika kushe bollan akafa oyqis puta medhoy qase kehi cililoko

Gakkida badala ayife beashe deayisi ha badala ayifeti qasekka badala buchera dizayisa gidishe badalasi medhdhoyi kehi botakko hayisikka qasekka gade gidoppe kei beyina hesappe guyera cora miththati betosonakko

Issi aho keeththa giddoni guththa miththa putteta beashe deayisi okkanas hesi putetikka qase oyidu yafaran miccetida cugani cugani deizayisatakko hesi qase daro Wode gita miththa tokanas gashe miththa putteta goetidees

Kathasi go'izaysappe issoy shunkurute gizaysako shunkurute madabare bolla yici yoci essida giya gidon cora asati beetosona ha asatupe qase isdi adey eqidi shunkurjute bollaalati besidi ha xeelishe desiko

issi gade giddon uttida issi wogga bitane deees heyssi qasseka tukke ayfe qoridinne tukke huuse xaqottidi bessidi ufayssan miixidinne ha simmidi xeellidi utti uttidessikko heyssi ha misileekko

Gade giddoni mela mitati wullidageti beettosona. Ha mela mitha wuliri qanxeti wullira mitathappe ganna baggara qassekka uutta ayfeti woykko uncassi nu go'ettiza kattas go'ettida uutha mithathi beettishe de7osona. Heessika aahokko.

Paydon keehi cora gidida asati ziiriyara eqqizi ha xeellishe de'oosana. Hayssappe guye baggara qasseka irxa mita ayfe heyssika muuze beettishe etappe sintta baggara qasseka mela biittay woykko goyettibenna biittay beettis.

Issi addey gade giddon mango aypenne muuze tokkidayssa beettees ha addezi hudho bolla qophe wothidayssa gidis sheemi mango aypeppe qasseka duuthanas okkidi oyqi uthidashe beettesikko.

misile bollanin issi addey gakkida muuze qanxidi cugan cugan izana wottidinne miicizi ufaysan qanxishe dizayssa be ashe dayssikko ha misile muuze xeelliyode meday qasseka cililonne keehi lo7iyaba

Gade giddoni mita puse giddon nam'u attumati eqida nam'u addeti eqqida ha na'u addetappe qasseka nam'atika huphe bolla qophe wottidayssa gidishe issoy qoorin sharbe xaaxidi eqqidayssakko itti eqqidassay keehi lo'okko.

Misile bollani maxaaxe woykko dolo gizaysha katta ayfeth dewosona heyssape qasseka meran heyssati issoy zo'o gidishe issoy qasseka keehini booththakko katta ayfe gidida gish keehi go'a imeesikko.

Wora milathidayssa giddoni keehi kathas go'iza mithasi nam'athi beettosola hemithathuppe issoy muuze gidishe issoy qasseka mitha boye gidayssakko cora wode gaxare tiyazan qaheessati mokki hageta gidishe corata be ashe dayssikko.

Meran lo'onne bolla payatetas qa go'a immidayssa cililo gidida muuze ayfe beettesikko ha muuze dhellishe qasseka ka'ibenna qawu'e shini dheelos lo'okko.

Yafaran yafarande iza mitha puutheti guutta mitha puteti beettishe de oosona heessatu yafarati qasseka oyddakko ha yafara oyddu yafare diza keeththay qasseka keehin gita woykko aaho geetettana dandayiza yssakko.

qoodan cora gidida att addeti eqqidi tamarishenne puuthe ayfe eqqidi xeelli shede oosona heyssafe giddon puuthe ayfeti dishin heyssafe ganna baggara cora addey dees hayssa baggara qasseka nam7u addeti eqqidi tamarsi shede oosonakko

Issi adde gaabe xaaxetidinne gade giddoppe biittappe bookkidi dono bessidinne ha dono qasseka ulqare mooretidayssa oyqqidi miicide ha xeellishe de'essikko.

Ithi keeththa giddoni muuze puteti keehin wolqamanne gitta gidizayssati beettoosana heyssafe ha baggara qasse nam'u attuma naati woykko nam'u adde naati ogera kantidi bise bishede oossana issoy maa'izo merayze ogidishe issoysse qasse boottakko.

Issi makine bolla muuze caanishe diza cora yelagati beettunsona heyssafe issoy qasseka makine bollan eqqidi muuze caanishe de'eesi muuziya meray qasseka cillonne keehini lo'iyaga sa'a bolla qa issi gashshenay deessikko.

Payidon coora gidida asati issippeteththan eqid gita xufara diza waraqatta kaqidi xelishshenne guye baggara diza asayi qasekka akafanne porkka dhoqu oththidi qofa imishe dizaba misatosona

Paydon keehi corane dalga gidiza asati de'osona heysape corati woyko sinthara eqidaysati ubatika gashe nayta gidishin eetapeka guye bagara gita gidiza asyne indoti eqidi xeelishe de'osonako.

Gade gosha bolla diza nam'u atumat nam'u watha mehera gade goyizaysako. Issadey hadirsa baga bishn issadey qas oshicha baga bes.mehe Meray qaseka issoy bootha gidishe hezdzdati zo'oko.

Qoyddan coda gidida atuma asatine macca woykko inddo asati hokidi bitta bokishe de'osona heyssape issoy kehin hokkisi corrati eqqidi xellosona heyssape gaxa baggara qa woliqqama zaffey bettes.

issi gaxare giddoni nam7u attumati issi gada giddon oottishe keehin beettosonna ha attumatikka qasse woykko ha addeti badala aype guutta guutta tokkishe ha badalappe gaxa baggara qasseka uuttay keehin beettes

misile bollani oyddu addeti biittunsona ha oyddu addetappe issade qa huuphen qopheza woththidi kushen akaafa oyqqides issade qasseka kushe bolla wara qathe oyqqidayssa gidishini eqqidi addeyara zorethi bolla de7osonakko

Gade boorara woykko nam'u waatha boorara gade goyishe diza issi addebetessikko hadde qasseka huphe bolla qophe woththidesi nam'u meran bullanne booththa gidiza nam'u mirgota woykko boorata waaxidi gooyishe dessikko.

issi irikka bukkiben naaga hara mithi ayfekka baynnathani waaththi boora goyishe diza issi adde beetes ha waaththi boora medhay qasseka issade si medhay booththa issoy zo7o gidishe kace gitakko

issi denba gadiya muwaatha buoran goyishe diza issi addey beettes ha adde hudphen qophe woththidi hashshe bolla xurqaya woththidi goshsha qambara oyqqidi goyishe deeesikko boora meraqa karettakko

dumma dumma puuthe baantha kushen oyqiza paydon keehi cora gidida asati hammutididoosona heyssatappe sintan diza nam'u indonti huphen goossa goozidi ha xeellidi miicishe de'osonakko

dumma dumma puute ayfeta tokkanas si yafaraninne ziiren ziiren booketida qanth qanth holleti de7oosonna heyssa holletha qasseka bookkiti diza nam7u indoti beettosonakko estika biithe bookko bolla de7oosonna

issi huphen qophe woththida addey beettes ha adde medhan cililo gidida mango ayfe ayfidayssa duutanas matidi xeellishe de7esikko mangoa ayfe cililo gididayssi xeelos keehi lo7okko

issi indoy qasseka gade giddoppe dumma dumma katha giddo geli mal7o immiza shunkurte gizayssa bookkara qanca bolla woykko mazabare gizayssa giddon aattashe de7awus ha indiya goossa goozada shaashe qachadusukko

Keehi wolqama aho giza shore woga woyko gada gidoni makinara goyetishe de'es betesko ha gade woyko ha shoqa qaseka kehi aho wollqama gidida sako makinay goyes

Asa na woliqa madizayisanne hai hai qaseka kehi goa imiza gade gidon goyiza makinazi betes ha makin goyio gade qasika kehi lo'nne mathara medhan qaseka cililo gididayisakko.

Issi gade goyanas issi makina laaggidi issi addey eqqi uttides. He addey huphen qophe woththidi samaye mayo mayides. Makina meray qassikka zo'o goomay gitanne wolqamakko.

Gade gosha bolla diza asa na wolqqa go7iza nam7u makinata be7ashe de7ays. Nam7u makiinata be7ashe de7ays ha nam7u makinatan qasseka nam7u adde asati uttidi gade goyshe de7oosona. Ha gade bolla xeeliyode ayba mitha ayfekka beetenna.

asa naa wolqa maadon erettida makinay woykko biitha goya makin deees hessafe issi makinay ha gade goyishe de7eessikko makina meray qas zo7o gidishini haaththi baynna mitha ayfekka baynna sa goyishe deeessikko

Heyssi maakina oosoy qasseka gadde gooshsha gidishin gadde goyidi asa naa daro wolqqa maaddishshe de'esii heyssa meray qasseka goyiya millace karetta giddishin bolla baggara oyqiyayisikka zo'okko.

Qoodan coranne dumma dumma gizizayssati asa naa go'a maadiya gade giddo gade goyiyo makinata be'ashe de'ayssekko ha makinati qasseka ha makina go'ay qasseka asa naa wolqa qoxabanassinne asa naa maadanas go'osona.

heyssa mekinika qasseka gade goyishe deees ha makinay gade dumma dumma baggara gade goydi katha qaseka bucayssa gidishe meraqa as zo7o gidishe goomay gitanne wolqamakko

Gadeppe mita ayfe buokkizayssa woykko qanxizayssanne mita gafeppe shaakkizayssa nam7u makini shooqa giddon woykko gade giddon hemetizi bidayssa beyays heyssafe issoy cililo gidishe issa a meray qasseka zo7okko.

Goshsha giddoni woykko gade giddon go'a immiza makinatappe issoy beettishe deeesi ha makina medhay qasseka zo'o gidisheni ha makinappe guye baggara gitanne wolqama keetti beettees heyssapfe ganna baggara qasseka cora makinati beettosonna.

Gade woykko soho qeexon keehi goyiza gitanne wolqama gidiza makini beettes heyssa makini qa asa naa wolqa go7ayo keehini go'a immidi takkidayssa gidishe merayqqa zo'okko.

iri bukkontayssa mela gade goshsha bolla diza makina asa na wolqa maaddidayssa issi makini biitta guuyishe diizayssa be ayssikko ha makina meray qasseka guyera zo7o gidishin miye baggara karetha gididayssa be ashe dayssikko

gita woykko wolqama shooqa giddoni banga puthe ayfe era dizay issibeettees ha banga putheppe guye baggara qasseka toophiya bandiraynne ha banga gaze goyiza makina zaara issife beettishe deesiqo makina qoodaykka heedziza

issi adde gakkida badala issi karen shiishidinne badala gafeppe shaakkidayssakko ha badalay guye baggara ayfe dishin sinta baggara qasseka gafe diees ha addey meray qasseka karethekko

meran zo7o gidida gadon gitto nu goo7ettizayssa makina beettishe deessikko ha makinappe guye baggara keehinne wolqama gidida keethti beettishin sinta baggar issi makina eqqina eyssapfe ganna baggara na7u makina beettishe de7essikko

gade giddon gade go7ana goyanas asa na wolqa qoxabanas maaddiza issi makina be ashe dees ha makina issi attumaage woykko issi addey laaggishe deees makina bollappe qatheka karetha cuway kiidi deees

Ayfen dheellanas lo7iza issi gada giddoni cugan cugani gooththanan diza gaashe ayfe dees ha gaashe gapilappe ayfe dummayiya maashinnen qasseka harxizi ayfenne gafe kessishe diza heedzdzu asati doossonakko

Goshshas asa naa wolqqa go'iza issappe issade ha'i makinakko ha makinatuppe issade haysse makina he mekina medhay qasseka meray booththanne zo'o, karethara walaha diza issakko he issa be'ashe de'ays.

Dumma dumma gade giddon goshshaninne katha buuchan asa maadon eretidayssi ha7i wode diza makinakko ha makinappe hissoy heyssi giddishin hayssa makina oosoy gade giddo goyokko merayqqa zo7o.

Ichchashu asat issipeteththaneqqidayssanne ichchachitika nam7agetimacca woyko inddo gidishin nam7ageti addeko etape guye bagara makinay deesissi bessan shiiqidi dizayssa besees.

Sayine bollani cuguwan cuguwan uttida daysa asa nasi go'a immida kaththa ayfe woyiko solo nu qaanai nu giz issi sane bollara cuguwan cuguwan utida issa be'aysi.sayiniya merayika qassika samayeko.

qoodan woykko paydon cora gidiza guuthe nayti woykko gashe naytha katha yuuydi mizidide iza nam7u indoti woykko nam7u macca nayti beettishe duussona ha nam7atappeqa issiniya guutha na7 iyo issino haathtja ushashe dawus.

Paydon usuppu asati de'osona heyssatappe qasseka oydati indo gidishe nam'ati gaxan gaxan eqqidayssati qa addekko heyssafe issina manaxire giyoga aype bolla woththidi ha xeellishe de'osonakko

misile bolla yaran yaaran de' iza xaaxettida santenne qasseka timatime gizayssa be ishe deettistekko hessa gish ta sinta baggara zirey xaati santa gidsh goye baggara qasseka timatime de7e sikko

Issi gaxare gaden woyiko shoqa gidon utha mitha be'ashe dayis ha utha mitha gidon qasika hezu asata na'ti ade gidishin issina qasi inidoko hesi qas uta woyiko mita ayipeko

Gitanne wolqama denba gididayisa gidone issi gashe ayfe coray betes heyisappe gaxxara qa wolqama dereti deosona heyisati qaseka gaxan gaxan deizaysa gidishin etawu meray cililokko.

Hedzdzu asati betosona hedzdzu asatappe nam'ati addr gidishe issana qasi maca woykon indiko, ha indiya goosa goozada som'o xaaxada wothidaysa gidishe eetappe guye bagara muuzeyi desiko.

Issi inddoy gade giddon eqqada haa xeellashe de'awusu. Ha indiya gastako hessa qassekka huphe bollan goossa goozada booththa medhdha ekkiza mayo mayada cililo milatiya gaden eqqada xeelashe de'awusukko.

meran cililo gidida badala zareti beettis , keehi aahonne denba gidida gade giddon dees,heyssape gaxe baggara qasseka guutha nam'u keeththi beettishe deyssikko, badalay wonnotides qa

Aypen xeelanas keehin lo7iza isse gade giddon deees he gadey qasseka keehin lo7iza meran cilo gidida dumma dumma katha ayfes go7a immiza uutta oyqqidi eqqides heyssika gitanne wolqamakko.

Issi inddoy qasseka kathe ayfe bukkashe de7awus. Ba kusheni porka mithe kushen oyqada huphen gooththi goozada eqqada kathe punnashe woykko bukkashe deawus. Heyssappe guye baggara gaththa keeththi beettees.

Issi gitanne wolqama katha giddon maldo ayfe zeretidayssa giddon issi adde eqqidi maldo ayfe oyqqana xeelles. Kushen qasseka huphe bollan woththiza qophe oyqqidayssa bettesikko.

Issi issi gade giddon woykko issi shooqanne dembba aaho shooqa goddon badala mitha ayfe woykko tokethida badala zeretha be'ashe de'ays iza giddon qassekka issi attuma adde yanne hanne be'ashe de'aysikko

Cora asati issi gade giddon eqqidi dumma dumma katha ayfeti zeretidayssata xeelli shede wosonna heyssatu giddon attumay deees macaykka deees paydonqa keehini cora asati esi deelliza katha ayfe ceelilookko

gade giddo eqqiza heedzdzu asatanne issi mehe maarabe ashe dees ha heedzdzu asatappe issoy adde gidish nam7ati qasseka macagetakko nam7u macatappeqa issinna goosa gooza wothida she maray eta xeellishe deeessikko

Issi indiya kathe ayfe bukkashe woykko kathe gafe ayfeppe shaakashe beeththashe de'owuso ha indiya oyqqida kathe ayfe xoqothada carkon punnadanne ayfiya gafeyappe shaakay da dawusukko.

Qoodan cora gidida asati ziiriya oyqqidi gade giddora biishshe de'oosonakko eti bidi diya gade giddon qasseka maanayo gakkida xeellanas qasseka keehi lo'izayssi badala ayfe woykko badala zeretay beettishe deyssikko

Issi gade giddoni yafa raanin tokethida keehi walqamanne cora gidida banga ayfenne dumma dumma kata ayfeti beettosona heyssatappe issoy qasseka xeellanas lo'izayssakko.

Ayfen xeellanas medha lo7o gidida gaashiya ayfay woykko dalgidalgay gakkiben naagee issi gade giddun beettis heyssa medhay cililonne booththakko ayfen dheellanas keehi lo'o.

katta ayfeti coorakko he katati qasseka asakko biidi qixe kiyosona daabbo kiyosona shaashe kiyosona hayssa misile bollaka nu beyizayssi heyssakko tukkenne shaashe daabbo qasseka cuyiza miisha beyoosikko

Aahonne gita gidida gade giddoni heedzdzu asati beettosona ha heedzdzu asatappe qasseka nam7u asati keehine beettosona etika qasseka katta ayfe shiishidi qanca bollan ekkoma dabare gizayssa bollan kuntidi xeera yiice wottida.

Issi adde guutha puuthethu giddon eqqides ha puuthey qasseka keehini wolqamanne gita gade giddon de'eesi ha gadiya giddon issi meran booththa gidida mayo maayidi issi adde eqqidi ha xeellishe deesikko.

Duma duma katha ayfe tokishe diza asati corati de'osona heysatape kaseka nam'u asati uthida issoy ha xeelishe dizaysa misatesko heysi mayiza mayoyka medhan boothako.

Cora asati misilen beettosona ha asatappe sinthan beettizay haara yiira eqqida oyddu attuma woykko oyddu addeti miththa puute nam7u kushe bolla oyqqidi tokkanaska beettosona hessatika qasse botte aaththidosona.

Issi inddoy qasseka gadde giddon yafaran yaffaran puute ayffey tokketidayssi bolla haththa ushshashene haththa cacafashe dawusuko ha inddiya qasseka medhdhon addussane kareththa giddishin eqqada haththe ushshashe de'awusuko.

Dumma dumma kawoteththan diza oyddu adet bettosona hessappe issoy kushshe mecishshe des issoy hokid pute tokishshe beettes uththey medhdhoykka keh lo"es

Haysan gita wolqama gidiza issi zafey betes ha zafey xera bola dizaysa medhay kehi cilila gidishin garsan bagara medhon bootha gidiza mitha oyqides

Oge bollan buusandiza heedzu makinataranne qasseka issi inddo kaththi zokko bolla ba'ada haa yizaro be'she daysiko. He makinappenne indippe gaxe baggara gaxera gaxera dizaysa qasseka wolqama gade diyabada hanees.

Issi adde mitha pute woyko tuke pute sa'a bola hokidi tokishe de'es addey kushe bola sa'ate wotis ayfe bola manaxire giyoga wotiri c'ama qaseka botiya atidi ha xelishe de'esko.

Dumma dumma qofa immizaytappe issoy eqqidi qofa immishe deeesi cora asati qasseka izappe guye baggara gade giddoni dumma dumma ooso ooththide beeththosona heyssafe guye baggan iza likkeni issi gita wolqama mitti beettees.

misile bollani issi attuma ge puute oyqqidi beettishe dessikko ha attumay qasseka qoore bolle sharbe xaaxe dayssa hesappe guye baggara qasseka diccida woykko gita gidida puuteti beettishe de'osonna

Yafaran yafaran ziirera eqqidi biitta bookkishe deiya cora asati beettishe de'oosana ha coratu giddoppe qasseka issoy gitanne cima gidida adde hokkidi biitta bookkishininne pute tokkishe beettesii

Cora adde asati gade giddo geeli didyayssa beyayssikko heyssatikka qasseka issi meran diza maa7o maa7idi issipe hamuttizayssakko etappe nam7enth qasseka huphe bollani qophe wothidayssata be ashe de7ayssikko

Issi wora giddoni oyddu addenne gita gidida addeti eqqidi ha xeellishe de'oosona he addetappe guye baggara wolqamanne gita zaafetinne cora mitati beettosonakko eththika ha eqqidi xeellishe de'oosona

misile bollani cora asati beettishe de7oosona ha cora asatu giddonka issina macarukko ha macara issi mitta pute akafara biitta zarazaarashenne tokkashe beettashe de7awuso ha indiyakka qasseka hokkada puute xeellashe dawusukko

Paydon cora gidida addeti isse gade giddon eqqida he addeti eqqido suhay keehin cililonne lo'iyasa etappe guye baggara keehi wolqamanne gita gidida zaabeti eqqidosona sinta baggarakka he gaadan

Ogeera guiidi diza ichashu asati beettosonna ha ichashutu asatappe guye baggara gitanne wolqama gidida derey beettees sinta baggara dumma dummasan eqqida dumma dumma zaafetinne ha baggara goyettibenna biithay beettishe dees.

Aho giya giddon hesikka qasekka katamme getetidayssan cora miththa ayfeti woyikko kaththas haniya murutati betosona hesafe qas gaala giza doonoy shunkurttoy makinay qodan corayissa bettes

Misile bollan ichachu asati betishe de'osona ichachape qasika na'ati maca gidishin hezati atumako woyiko adeko na'ati qasi macati sharibe qodhen xaxidisona medha qa cililo gidizaysa za'ishe de'osona

Issi inddoy miccada qaare, tuumonne abukadose giya mitta miccada bayizashe beettashe de'awus. Ha inddiya qassekka guyekko shiiqada geemmiyassa uttada xeellashe de'awusu.

Yafaran yafaran michetidda wolqama gidizza xugidda banibarenne qasseka go'a bolla payatetta imizza ayipetara issippe michchidi asi zalishshen de'esikko.

Bolla payetethasi go7a immidayssa mitha woykko puuthe ayfetappe corati beettosona heyssa giddon qasseka donoy dees muuzey dees. Manggoy dees coranne dumma dumma go7a immizaytakko.

hayssi qa dono woykko gaalla gizayssakko ha gaallay qasseka mitha xapo gidishe maanassinne dumma dumma ba'izan ooththanas keehi maadonne go'a immizayssakko keehi qasseka guutta naytes go'a immees

Bolla payatettasi go7a immidayssata gididayssa mita ayfetappe corati hayssan beettosona etappe qasseka ana naase gida mithaype muuze gida mithayepfe burtukanenne loome gida mithaypeti doossonakko.

Maanawu mal7eyanne qasseka bollatetha payatethas keehi go7izayssati cora mitha ayfeti doossona heyssatappe leemisos muuze ayp dees mango ayp des apile aype hababe gizayssa aafetikka doossona.

gade giddoni dumma dumma mitha ayfeta zerida nam7u addeti beettosonna ha nam7u addetappe nam7anthikka qasikka huphe bolla qophe woththidashe issoy medhan zo7o gidida may7o maaydi sintan eqqides

Cora asati paydon cora asati issi sohoani biittha bookkishe woykko bul'ishe deettes eti bul'yo biittan qasseka haaththay ba'tappe guye baggara qasseka wolqama zaabeti betishe de'sonakko.

Issi addey aahonne denba gidiza dunkane giddoni ciishsha zal'ishe deees ha ciishsha mere qasseka keehin beetti age zo'onne booththi gidishini keehin ha beetti age zo'okko addezi qasseka ha xeelli demicishe deees

Issi gitanne wolqama shaye maata gade giddoni cora maca asay woykko cora indoti eqqidi maata hayti duuthidinne maxidide oosonna asatu qoodaykka keehini corakko mitha hayti qasseka keehin lo7esikko.

matakkota keexxishe de iza heedzdzu addeti beettosonakko ha heedzdzu addetappe nam7ath uthedashe issade qa eqqis eta giddonka samay eexxishin worko lacishe beettesikko heeidzdzatappe issoy huuphe bollani qophe wothides

Haatta tuubora gade giddo yeddidi ushshi di diza heedzdzu addetappe ashe dees ha heedzdzu addetappe nam7ati gashe nayta giddishin isreeqa giita addekko hessape guye baggara maatha keeththi woykko gaththa keethi dees.

Aaho shooqa giddoni shaye pute qorshe de iza ichashu indosidossona ha ichashu indontikka qasseka huphe bolla goossa goozi wothido sona ha icessatappeka issinna miicashe de iza ha xeellashe de'awusukko.

puutey dontoyssa keehi aaho gidida gade goydi diza nam7u addethi beettusana hissafe issoy biitta borkara goyishe woykko bookkishe didishe issade eqqidi qa7a xeello bollades issoy hokkides

Issi aahonne denba medhan qasseka booththa dunkane giddon beetes ha dunkane giddoni dumma dumma cililo zarethati doossona heyssatippe qasseka nam'ati puri di doosona issua medhay ze'o giddishe issaa medhayqa boottakko.

Denbanne wooratiya sanqaseka mata keethti woykko mata kootha gidayssi yafaran yafaran ziirera beettees heyssa giddon maatti aqikkoqa eessa woykko ililo'a gioga nuus immees.

Aahonne denba gidiza ciishsha dunkane woykko ciishsha keettay gaden aahoy beetes ha ciishsha giddon qasseka issi macara ciishsha giddora gede hamutada bashe dawusu ciishshappeka dankada kushen idimmadus.

Issi gitan woykko aaho dunkane giddoni ciishsha pute be ashe deayssikko ha dunkaneya meray qasse bootta gidisheni ciisha meray qasseka cililokko hega be ashe days.

Gitanne wolqama zarphe bollara garsara qasseka gitanne wolqama shafe kantees he shafe dumma dumma gade giddo geliri dumma dumma kattha ayfeta haatta ushshiri dichchanawunne ayfiya imisanawu dandayessikko.

Nam'u addeti booththi mera diza mawo maayodi haaththi xaphon eqqidi pootho dendishe de'oosonna heyssatappe issoy xeellishe issoy ayfe bolla manaxire giyoga wottides heyssatikka medhan karettakko.

dumma dumma kantoassinne hemetassi goyiza zarphekko hayssi ha zarphe bollara makini bollara asa nay bollara dhishe garsera qasseka haaththi aadhdhanawu dandayiya aahonne gita walqama zarphe geetettessikko

Issi denbanne aaho biiththa bollani goyettida biiththa woykko gade bollani haatti gogidi yafaran yafaran zin7idayssi beettes ha haathti qasseka biithappe booketi diidayssa gidida gishha meri bullakko.

isti gitanne denba gade giddoni asa wolqa biitta bookkon maaddiza makinazi deees ha ma kiina bookkisizay issade giddo makina giddo dishi issade eqqidi ha xeellishe de7eessikko heyssabe ashe deays

denbanne shuchchatti dayssa issi soho be ashe deaysse ha soho bolla irikka beeththenna haaththika beeththenna qasseka ayba mita ayfekka ayba zaafe ayfekka beeththenna hakkidi katami diza misates

Issi gitanne wolqama giidida dille be ashe dayssikko ha dille qasseka gade giddo gugiya haaththata qasseka qoxa bir oyqanassi medhete da geta gidi shin dilleppe garsara haaththiya dhishe dilleppe bollara asa nay woykko makini asa nay medhobi aadhdhana dandayessikko.

Uththi hayiththappe qanxxi yeggini oyiddu mizzati middi doosona hessatappe issayo kacceyi gitta giddishshin hedzdzatusi kacceyi bawakko ettappe guye bagara gatta keththi woyikko matta keththi bettes.

Issi endoyika qas mizi woyko mehe esada maththi yesashe de7awus ha enidiyaka qaseka mahe mareyo guye bagara eqada duge mehe bolla hokadane mathth yesashe dawus.

issi sohowani isi adde cora kuttutu giddoppe issi kuttiyo tookkidi kude oyqqidinne oxeelidi miicidi ha xeellishe deeessikko heyssafe gaxaara qasseka gade deeessi addey meran gitakko

meran booththanne bulla gidida nam7u miizati beeththosana heyssape issi miiza kace keehini giita gidishe essappe qasseka guye baggara wolqama wooray mithay beettishe de7essikko

issi aaho keeththi giddon woykko issi aaho gibbe giddoni cora mehetide oosana ha mete mehetu geddon qasseka sintar woykko som7uara booththa guye baggara qasseka karetha bure gidida issi miiziya ha hamutay deyaba misatawus.

Issi indoyi qasseka eqada cora kuttota eqqada xeellashe de'awusu ha kuthoti addeykka indoykka de'ees kuttotu giddone he kutoti qasseka dan'oon diyaba misatosona eessa eqqada xeellashe de'awusukko

issi gibbe giddon woyko issi keeththi giddoni meran cora gidida me heti doossona heyssatappe meran bure gididayssati qasseka meran bo zo7u gideza gididayssati doossona ha giddon qasse issi meran bure gididara ha xeellashe de'awusukko

so medissatoppe issoy miizakko issoy boora gidishin issinna miiza boora kace wogga boora malay burrekko miize malay zo'o essappe ya baggara woray beettes

Qoodan cora gidiza phuphulethanne kuttota qasseka nam'u indota be ashe dees ha indotappe issanna naa woykko yiira gidishin issi naqa gastakko ha gaattiya qasseka huphe bolla goossa goozada uttadus.

Hedzdzuu indoti issi keeththa giddon doossana heyssatika cora kutotanne cora phuphuleta issi bolla shiishi oyqqida heyssatappe nam7ati gashe nayte giddi shini issi indo7ora qasseka gita asakko.

Qooden coranne guutha gidida medan qasseka booththanne kateta gidida bure gida mehe malati beettishe duussona ha mehe malati haythe worqen aattidi maata mishe de'oosanakko.

Issi addey qasseka aaho keeththi giddon cora meheti dizayssappe issi maara idimmidi eqqidessi ha mara meray qasseka booththanne kareti heyssa gishasas cora bure meheti de'osonakko.

Henta woykko wude biza bizidi dizayssa cora dorsata be ashe days ha dorsata heemmi di bizayssati qagutanne heedzdzu attuma attuma naytakko ha adde nayti qasseka mehetappe woykko dorsatappe guye baggara doosonakko.

aaho gibbe giddoni cora bure boorati woykko miizatide oosonna heyssatappe issiniya ba mara yerada zin7issada iza matani eqqada laacashe beethtshayda de7awusukko

Zeretidinne ayfe ayfid qase melin qeexetida yida cora badala ayfeti Mitha bolla kaqetidaysa be'ashe de'aysko. Qonashey ha bagara dishe burcheranne ayfera diza badalay guyera desko.

Issi goshshanchchay qassikka ba gade giddooni cora muuziya puuthethi be7ishe de7ees; ha muuziya puuthethappekka issoy gakkidaysa gidishe ha gakkida muuziya meray cililo; hissakka huuphe bolla oykkidi kophe woththidi haa bissiishe de7ees.

Nam'u adeti misile bolla betishe de'eosona nam'atappe issoy qasekka hokidashe issoy eqidi xelidi de'ese hokida Adey pute tokishe woyko mithi tokidi de'eshe misile bollan betese adey kehi gastakko

Tokkidi demmanaw dandda'izayssane katta ayfe gidizayssa badala gizayssa burchetenaaga qasseka melida badala misile bolla nu be'ishe de'eteesko he badala qooday qasseka keehippe corako.

Uta gidon diza mata kethi woyko gatha kethi be'ashe daysko uti qaseka asa nay katas go'etiza misha gidishin daroto qaseka gadharetiyasani ayfiza katha zeretako heysa gishatasi.

oyddu adde asati gade giddon dumma dumma puuthe toketida issasan eqqidi xeellishinne zodhetishe deettes heyssafe heedzdzati maay7o maa7idayssati issi malanne boothth gidishin issoy qasseka dumma barki kareth maay7is

Issi denba shooqa giddun woykkoyssi aaho shooqa gidduni puute tokki didiya oyddu asata be ashe dayssikko ha oyddu asateppe qasseka heedzdzati na7ati maca giddishe na'ati qasseka attumakko attuma getoppe issoy koppiya aathtis

coran gitanne daro gidi daageti yafaran yafaran diza mitha puutetha be ashe deyayssikko he heyssa mitha puutetha meraqa cililo gidisheni gaxaaraqa gitanne wolqama mitati woykko zaabeti beettosona

Goodan ichashu attumasati gade giddoon denbanne aaho qasseka mela gidida gade giddoon puute tokkishi deyssona heyssatappe issi woge qasseka qoodhe bollani shaashshe woykko sharbe gizayssa xaaxi wottides.

mela shooqa giddon woykko mela gade deiya sohani oyddu addeti hammotide oosona he issafe issoy huphen qophe woththis heedzdzati coode oossonna ehappe guyera wolqama zaafe woykko dumma dumma mitati doossonna

Issi melasohowani gade giddon melaso hoydiya gaani dumma dumma mita puteya tokkidi haatta ushshise de7iza nam7u addeti beettosona he nam7u addetappe issoy puute haatthe ushshishe deees issoy eqqidi xeellees.

Dheelon lo7izayssanne aaho gididayssa tukke puuthe be ashe deaysse ha tukkiya puutha mere qasseka cililo merakko heyssika qa yafaran yafaran uttidayssa gidish ayfen xeellanas keehi lo7idayssakko.

Issi wolqama caaka giddon cora zaafetin giggitanne wolqama gidida zaafethu giddon qasseka guutha cugan cugan diza uuttata katta ayfetappe isso gidiza uutha be ashe dayssikko meraykkaqa cililo.

Issi dere bollani woykko gaxaattiyasani gade beettees. Heyssa gade giddon qasseka dumma dumma bayzarettida iza gidisheni he gade giddon qasikka guutta maata keeti woykko gatta keetti beettishe de'essikko.

gade giddon diza dumma dumma guutta puutheta ushshidi diza cora Addeti beettosona heessappe nam'ati qasseka issi sarkan diza haatta tookkida issoy qoodhe bolla xaatha xaaxis issade qasseka huphe bollane qophe wothides.

coa tukke puuteti beettishe dewosona ha tukkiya puutetu merati qasseka merati cilillo gidishe garsan eti xaaxatid oyqetida biitta meray qasseka kareta fistaale zaanekko heessika qa cora.

Cora mehetarane meheta hakimetaraka hara asaraka beetosona ha mehe haakimeti banan bootha gidiza koote ma'izaysa gidishe heysa haakimetape nam'ati qaseka ha xeelidi eqidaysako marpe cadishe doosona.

Mehe akamiza indoranne qasikka mehiya gedera misiliyan bettishe de'es ha indiya qasekka mayido mayo medhoy samaye gidishin kusheppe qasekka guuththa miishsha kushe bolla xaxa woththada mehe akamashe dawusikko

Misile bollani mehe akamiza nam'u akumetara qasseka issi addera heedzdzu addeti beettishe de'oosonna ha heedzdzu addetappe issade mehe akamishin issade qasseka xaafees issade qasseka mehe qoodhe oyqqidi eqqides.

Cora meheti woykko miizati issi patettan qachettida mitta giddon diyagiti beettosona. Heyssa qachidi qasseka cora addetappe issi adde matan eqqidaage beettesi. Meheta meray boottanne zo7okko.

heedzdzu addeti uttidi zooreti bolla de7oosona ha heedzdzu addetappe guye baggara qasseka tuupen kaqetida keehi wolqama waraqate beettishe deeesi ha heedzdzu addeti qasseka ha dheellidi uttidakko

qoodan woykko paydon cora gidida hare zeretatinne para zeretati beettosona heyssa akamo bolla diza issi indo haakimeeranne hare ekki diyiza hare goda goossa goozidi eqqida issi addeyra beettosona

misile bollani paararanne maceranne asi beettenna kushe beettishe deees ha maciya qasseka para oyqqada marpe caddishe woykko akamayda deishe beettadus

zin'ada aype qilim'a uttida issi miiza mara be'ashe de'aysi ha miiza marey medhay qasseka boottanne bulla gididayssa bure geetettana dandayizayssakko heyssa qasseka be'ashe de'ays

dumma dumma toohon asa naa go7a immiidi takkiza mehetidewosonna heyssafe issoy qasseka hara geetettes heyssi hare dumma dummaba zokkon caanedi hahosappe hahosa gakkanaas baanawu dandayiya mehekko

Dumma dumma mehe akamizayssatinne dhale immizayssati asati doossona heyssape haanna qasseka indoze indo gididayssakko ha indiya dumma dumma mehetas dhale immidayssa geetetta usukko.

Wora giddon eqqida isse mehe be7ashe dayssi. Ha mehey qasse maahe zerethi gidishin eqqidi dagaman ha xeelishe dizayssa,hessappe guye baggan qasseka dembbanne hara mehe bettesi.

Issi cama gidoni wora kana giza do'ay so medosata goodidinne oykidi midaysa gidishin ha wora kanay qaseka issi ba keehini dheridi hamutha bolla dizaysa malatees haidiley haysako.

Issi deysha zeretha gidida waaliya giza mehey issi cilila sohoni aaho sohon eqqidi haa xeelishe de'eesiko. Hayssi qasseka deysha zeretha gidishin qoodan keehi guuta nne demmanaw metiza meheko.

Issi woora giddon kacera geela gidida genessa be'ashe de'aysikko ha genessay eqqido sohoy keehinni wooratizaso gidishe wooray qasekka cillilokko

Dumma dumma wora giddon nu demmanaw dandayiza geegge giza mehe deeesi he geegge asa naa bolla ayqo hokka gaththennayssa gidishe zokko bolla shuchchi tookkizi guuge giddo gelisidinne kessidi cora ogiya baana dandayayssakko

hatta giddon diza keehi yashetyanne wolqama gidiza mehe heyssika qasseka hawulasho giza mehe be ashe dayssikko heyssika haaththafe gaxe kiiri duuna do7i achcha baaga awa bolla besside zin7idayssa beyayssikko

Misile bollani nam'u gaammothi meran bulla gididayssati worara ha denba worara ha hammutishe yoosona he gaammoth qasseka siiqon issoy issua sugidi yaaba misatosona hessabe ashe dayssikko.

issi wora woykko issi caaka giddon oyddu gelessata be ashe deayssi oydatappe qasseka aaye issino gidish heedzdzati maarakko heedzdzatappeka issi maarassinne aayessinne kace be ashe deayssikko wora giddon duussona

issi wora medoosa gididayssi so medoossa gooddi oyqqidi mida issa hessafe soyqa godare gidayssakko issi godare wora giddoppe hemethidi ha yiidi diyaba misates ha xeellidi hemeta bolla de7eesikko

issi bangi zeretida gade giddon issi medhan karetha qanthanne qasseka orde gidida gudduntha woykko gaasho be ishe de7oosu ha guddunthay medhay qass kareth giddishin bangay zerethida gade giddon eqqides

Issi worakanaa maray beettes cora worakanatu giddon issi worakanay ha xeelidi eqqida ba milates medhay qasseka booththara bullara karethara caddi caddi dirayssan bure misatesikko.

Is caaka giddoni oge bollan heedzdzu gammoti hammuti didonsonna heedzdzu gammotappe nam'athi qasseka ha dheelidi eqqida ba misatosonna woray qasseka keehi lo'i aganne sirphi woykko si'i gidayssa gidishe meray ceele lokko

Issi wora giddoni issi mehenne qasseka kumetha mitha be'ashe dayssikko .Ha mehe qoodan keehin adussa gidiza issanne he issika qasseka qacine giza issa gidisheni meray qassika boottanne zo'okko.